Abancani qha kumbe okhekhe bayakuthakazelela ukudlala esikolo . Bafunda ngokudlala ,ngokulalela kanye langokubukela imipikitsha . Baqakathekile kakhulu okhekhe

Ngensuku zanamuhla zikhona izikolo zabancane qha .Laba ngabancane abangaphansi kweminyaka emihlanu .Bayakuthakazelela ukuya esikolo .Uyathola bebobotheka

Abantwana abenza imfundo yebanga laphansi ngabantwana abafunda ngokubona. Ngakho ezindlini zabo zokufundela, kuyabe kukhona izinto ezinenginengi abazisebenzisayo lapho befunda.

abafundi abenza izifundo zebanga lemfundo yaphansi labo bayasebenzisa izinto ezinengi ezitshiyeneyo lapho besenza izifundo zabo ngakho uhulumende kumele abone ukuthi balezinto ezikwanileyo

Izikolo zemfundo yebanga laphansi zibukeka zihlanzekile kakhulu njalo indawo zokufundela zibukeka zizinengi zisenela abantwana abakhona.

Abantwana abakubanga lemfundo yaphansi, ezindlini zabo zokufundela kuyabe kukhona inkomitsho abayisebenzisa ukunatha amanzi, kubekhona inditshi abayisebenzisa ukugeza izandla kube khona njalo imiganu yokudlela.

Imidlalo iqakathekile kakhulu ebantwaneni abakumfundo yaphansi ngakho kuqakathekile ukuthi izikolo zonke zibe lendawo eziyakhiwe kuhle ezokudlalela.

Abafundi abenza ibanga lemfundo yaphansi . Kumele babe lazo igwalo zokubhalela ezeyeneleyo. Njalo kufanele uhurumende abone ukuthi abantwana laba balamathafula kanye lezithulo.

Abafundi bemfundo yebanga laphansi ezindlini zabo zokufundela, kukhona amatafula abambane lezitulo zakhona ezokuhlala abantwana, kube khona lapho umbalisi abhala khona emdulwini.

Uhulumende ulomlandu wokwakha izikolo ikakhulu izikolo zemfundo yaphansi abaphathisikolo labo kumele baqakathekise ukuhlanzeka kwalezo zikolo

Imfundo yebanga laphansi iqakathekile ebantwaneni ngoba yiyo etshengisa ikusasa yabantwana, ngakho izaziso ezikolo ezifana lalezi bayazifaka emawindini ukwenzela ukuthi abantwana benelise ukuzithola lezo zaziso

Izikolo zebanga lemfundo yaphansi zilezindlu zokufundela ezinengi kakhulu ezibambeneyo. Zinengi kusiya ngokuthi abantwana abalapho bangaki.

Kuyinto eqakathelileyo ukuthi uhulumede ayakhe izikolo ezaneleyo njalo athenge konke okufunekayo ukuze abafundi bathole imfundo yohlonzi lwa phezulu ezenza ikusasa yabo ibenhle kakhulu

Imfundo iqakathekile emntwaneni munye ngamunye ukuze abelekusasa ekhanyayo. Kuqakathekile ukubana iHulumende yakhele abantwana indawo ezifaneleyo zokufundela ukuze baphumelele ezifundweni zabo

Kuqakathekile ukuthi uhulumende akhele abantu izikolo ukuze abantwana bathole imfundo yohlonzi lwaphezulu. Kumele kwakhiwe izikolo ezifana lama college ukuze konke okudingwa ngabantwana kube khona

Uhulumende mele akhe izikolo ezinhle ezifana lama kolitshi njalo kumele athenge impahla yonke edingakalayo ukuze abantwana bethola imfundo yohlonzi lwaphezulu okuzoyenza ikusasa yabo ibenhle.

Imfundo iqakatheke kakhulu ebantwini abatsha njalo kuqakathekile ukuthi uHulumende ayakhe isikolo ezaneleyo ezifana lamacollege ukuze abantu abatsha benelise ukuthola imfundo yohlonzi lwaphezulu

Imfundo iqakathekile emazweni onke, abantwana abagogekileyo kufanele bayesikolo njalo balelungelo lokuthola imsebenzi njengaye wonke umuntu elizweni lapha abahlala khona.

Kuqakathekile ukufundisa abantu indlela ezitshiyeneyo njalo ezifaneleyo zokulahla ingcekeza, lokhu kuzenza sihlale endaweni ezihlanzekileyo njalo siphile isikhathi eside siselapha emhlabeni.

kuqhakathekile ukuthi uhulumende iyakhe izikolo zemfundo yaphezulu ezifana lamakolitshi njalo ithengwe okwaneleyo ukusetshenziswa yizikolo zabantwana bathole imfundo yohlonzu yaphezulu

Imfundo iqakathekile elizweni lakithi, zinengi inhlelo esezenziwa nguhulumende ukukhuthaza abadala ukuthi bahambise Abantwana esikolo ukuze ikusasa labo libe ngelihle

Kuyathabisa lokhu osokusenzakala ezikolweni zemfundo yaphezulu, abafundi sebefundiswa imisebenzi efana lokupheka lokhu kwenza ukuthi abafundi babezingcitshi ekuphekeni.

Kungumlandu kahulumende ukufundisa abantu abatsha imsebenzi yezandla. Lokhu kuzabancedisa ekubeni leksasa elihle. Okuzancedisa njalo ukuba amathuba abo okuthola imsebenzi abemanengi elizweni.

Ngokunanzelela uqakatheka kwemisebenzi yezandla abogatsha lwezempilakahle sebeyifakile imisebenzi yezandla ezikolweni zemfundo yaphezulu kanye lasemakolitshini.

Abefundo waphezulu kanye labasemakholitshini bayafunda imisebenzi yezandla etshiyeneyo ngegoqela ukubaza kanye lokunye okutshiyeneyo bayabe begqoke amawovolosi lapho besenza lezo zifundo

Kungumlando kahulumende owokufundisa abantu abatsha imisebenzi yezandla etshiyethsiyeneyo ikakhulu abantu besifazana lokhu kuzabenza babelekusasa elicacayo njalo elihle

Abantwana bemfundo yaphezulu kanye lemakolitshini, sebelendlela yokufunda kuhle besebenzisa omabona kude, njalo balendawo kumbe izindlu ezinhle lapho abafundela khona besebenzisa amakhompuyutha lokunye okutshiyeneyo.

Umsebenzi wokutshisela insimbi usuvamile, kundawo zonke ezitshiyeneyo. Ezikolweni zemfundo, ezilezifundo, zemisebenzi yezandla. Zilakho ukuqeqetshisa abafundi mayelana, lemisebenzi leyi.

Abogatsha lwezemfundo sebebonile ukuqakatheka kwemisebenzi yezandla ngakho kumfundo yaphezulu kanye lasemakolitshini sokukhona abafundi abenza izifundo zemisebenzi yezandla.

Umbalisi uncedisa abafundi, okungabangabafundi bemakolitshini, basebenzisa umakhal'ekhukhwini Kanye le laptop ukwenzela ukuthi bangene ebulenjini.

Nampa abantwana abasemakolitshini kumbe abakumfundo yaphezulu bakhanya belungisana begezisana inwele ngemva kwalokho bayasebenzisa umtshina wokuwomisa inwele.

Kuyajabulisa ukubona, abafundi bezifundo zebanga langaphezulu, kumbe lalabo abasemakolitshini, besebenzisa imitshina etshiyeneyo, okutshengisa ukuthi bangabafundi be science.

Ngokuqakatheka kwemisebenzi yezandla abantwana abakumfundo yaphezulu labasemakolitshini sebefundela imisebenzi yokuthunga izigqoko kanye lokunye okutshiyeneyo.

Kuqakathekile ukuthi abantu abatsha bafundele imisebenzi yezandla ukuze kuvule amathuba abo okuthola imisebenzi emazweni abahlala kuwo njalo lemazweni angaphandle. Lokhu kuzenza ikusasa labo libe ngelihle.

Imsebenzi yezandla iqakatheke kakhulu. Abantu abatsha kumele bayifundele ukuze bengeze amathuba abo okuthola imisebenzi elizweni abahlala kulo, ngitsho lakwamanye amazwe.

Imisebenzi yezandla iqakathekile ebantwini abatsha. Iyavula amathuba amanengi elizweni njalo sebengenelisa ukuya kwamanye amazwe bathole amathuba afanayo bahole imali enengi kakhulu.

Imfundo iyinsika yekusasa labantu abatsha njalo kuqakhathekile ukuthi uhulumende akhe izikolo ezinengi njalo athenge amabhuku lokunye okufunakalayo ekufundeni kwabantwana.

Kusesikolweni lapha, semfundo yaphezulu, kubonakala abantwana abagqoke izigqoko zesikolo ezilomba omhlophe kanye lombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Ongaba ngumbalisi wabo umile phambili kwabo.

Ingqubelaphambili iyadingakala kakhulu kugatsha lwezemfundo. Abafundi abenza imfundo yaphezulu bayadinga ukuthi babe lezikolo ezaneleyo njalo ezinhle.

Kungumlandu kahulumende ukuthungamela inhlelo zokuvikela ukuganyulwa kwezihlahla okungekho emthethweni lokhu kuqakathekile ngoba izihlahla ziyimpilo njalo ziyasetshenziswa ukwenza amatafula afana laleyi esemfanekisweni.

Uhulumende. uthethe isikhathi sakhe ukuthuthukisa, lokuletha ingqubelaphambili, kuzikoloi zemfundo yaphezulu. Izakhiwo zakhona zinhle okwamagama, njalo indawo. Lezi, zigcinwa zihlanzekile.

Nampa abantwana abaku mfundo yaphezulu baphiwe ukudla badla omunye lomunye ulomganu wakhe, kuthi ababili abamileyo ngababalisi ababakhangeleyo ukuthi badla njani.

Abasebenza kugatsha lwezemfundo bayagqugquzela abazali ukuthi bathengele abantwana amayunifomu kumbe izigqoko zesikolo. Lokhu kuqakathekile ukuze bekhangeleke bonke befanana.

Omunye lomunye lomtshina wakhe kuyafundwa lapha kuseskolo semfundo yaphezulu kufundiswa abantwana ukuthunga lokhu kuqakathekile kakhulu ebantwaneni.

Kuyathokozisa ukubona abantwana besikolo begqokile izigqoko zesikolo ngendlela ebukekayo. Bagqokile abantwana besikolo amayembe amhlophe kanye leziketi kumbe amabhulugwe aluhlaza okwesibhakabhaka

Wonke umuntu uyaludinga uthando emzalini abantwana abakumfundo yaphezulu labo bayaludinga uthando ngakho ngasosonke isikhathi lapho abazali bebavakatshele ezikolweni bafuna kutshengiswa uthando.

Kukhona izikhathi lapho abezomthetho abasondela khona ezikolweni ikakhulu ezemfundo yaphezulu ukuzolimukisa abantwana bebafundisa mayelana lezinto ezinengi ezitshiyeneyo.

Nxa kulemikhankaso eminengi etshiyeneyo abantwana besikolo bemfundo yaphezulu iloba abemfundo yaphansi balakho ukufinyelelwa ngabaqeqetshi abathile uyababona bebuthene beliqembu befundiswa

Ababalisi nxa befundisa abantwana bayadinga ukuthi ngasonke isikhathi babhale egwembheni ngakho izindlu zonke zokufundela kumele zibe lalo lolu gwembhe.

Ukuhlanzeka kuyakhuthazwa kuyo yonke indawo. Ikakhulu ezikolweni .Abantwana abangamantombazana balakho ukuthanyela ukwenzela ukuthi indawo zabo . Kumbe izikolo zabo bazigcine zihlanzekile.

Kungumlandu kahulumende ukwakha izikolo ezinhle elizweni ezifana lamakolitshi. Lokhu kuzancedisa ukuba imfundo etholwa ngabantwana ibe yimfundo yaphezulu ezenza ikusasa labo libe ngelihle.

Kuvamile ukuthi nxa abantu besenza ulutho beliqemba bagqoke izigqoko ezifananayo lapha sibona abantu abaleqembu abagqoke izigqoko ezimhlophe

Abafundi bemfundo yaphezulu bayazidinga izindlu ezihlanzekileyo njalo ezinhle ezokufundela izindlu lezi kumele zibelazo zonke izinto ezingasetshenziswa ngabababalisi labantwana ekufundeni

Imfundo iqakathekile ebantwini abatsha njalo kungumlando kahulumende ukwakha izikolo ezifaneleyo elizweni. Lokhu kuzanceda abantu abatsha ukuthi bathole umsebenzi elizweni langaphandle kwelizwe.

Umlandu kahulumende ngowokwakha izikolo ezaneleyo elizweni ukuze abantwana bathole imfundo yaphezulu. Lokhu kuqakatheke ngoba kuzenza ikusasa labo libe ngelihle kakhulu.

Imfundo iqakatheke kakhulu ekuletheni impucuko lentuthuko. Uhulumende kumele akhe izikolo lamakolitshi okuzanceda ukuthi abantu abatsha bathole imfundo ukuze baziphumelelise njalo babe lekusasa enhle.

Imfundo iqakathekile ebantwini abatsha njalo uhulumende mele akhe izindawo zokufundela ezohlonze lwaphezulu ukuze abantwana bathole indawo eziphucukileyo zokufundela.

AmaYunivesithi aqakathekile kakhulu kumazwe wonke omhlaba ngakho lapho ufika eYunivesithi uhle ubone ibhakane elabe likhomba ukuthi indawo leyi ngeyayiphi iYunivesithi.

Izindlu zokufundela ezemakolitshini kumbe eYunivesithi zinhle okwamagama, zilayo yonke into edingakalayo izitulo, amatafula kanye lalapho okubhalelwa khona.

Emayunivesithi kumbe emakolitshini kukhona amabhakane amakhulu ayabe ebhaliwe eletha imilayezo kulabo abafikayo ukuthi babekwazi mayelana laleyondawo

Akuvumi ukuthi abafundi bemayunivesithi kumbe emakolitshini bafunde bengelazo izindlu lapho okulezingwalo khona ukuze benelise ukwenza izifundo zabo kanye lokubala

Izakhiwo zemakolitshini kumbe emayunivesithi zakhiwe zaba zinkulu zapendwa zaba zinhle njalo ngaphandle kubonakala utshani obuluhlaza obuqunywe kuhle kanye lezihlahla lamaluba amahle.

Abafundi abaqeqetshela ngemisebenzi etshiyeneyo ezikolo kumbe emakolitshini afana le university bayakuqakathekisa kakhulu ukuba bathole izitulo kanye lamatafula eneleyo okubhalela

Abafundi bema yunivesithi abayenza izifundo ze sayensi balokusebenzisa imitshinatshina etshiyeneyo ukwenzela ukuthi bayenze izifundo zabo bathole impumela eyiyo abayifunayo

Izakiwo zeuniversithi zinhle okwamagama phakathi kwazo kuyabubeka njalo kuhlanzekile ngendlela ephezulu ngakho kufanele ukuthi izikolo lazo zibenjalo

Abafundi bemakolitshini kumbe abema yunivesithi ngabafundi abasebenzisa imitshina etshiyeneyo. Balakho njalo ukusebenzisa amakhomputha ukuze benelise ukucwaninga imbalo etshiyeneyo.

Kuseuniversity lapha okukhona ubaba ohleliyo efafuleni .Itafula leyi igonjolozelwe yizitulo ezinengi .Kubekhona njalo amabhakane amanenginengi aveza imibhalo etshiyeneyo .

Ungangena ezindlini ezifundela abafundi abenza eze Science uzathola ukuthi kulezinto ezinenginengi abazisebenzisayo. Abe Science balakho ukuhlanganisa lokhu lalokhuya ngakho bayadinga izimpompi leziya laleziya ukuze bezisebenzise nxa besenza imisebenzi yabo.

Kuse University lapha , kukhona ubaba othatha abanye umpikitsha abayenza izinto eziphathelane lokufunda izifundo ezitshiyeneyo eze University.

Indlu yokufundela ekolitshini kumbe e university inhle okwamagama ,phakathi ipendiwe yaba mhlophe nke . Kukanti njalo kule mitshina eminengi nengi elombala oluhlaza okwesibhakabhaka .

Abafunda ema yunivesithi inengi labo bayabe befunda behlala khonalapho emakolitshini. Balazo izindlu ezilemibheda, itafula kanye lesitulo sokuhlala.

Lapha kukhanya kuse Yunivesithi okudanisayo ngaleyi indawo yikuthi izitulo ezibonakala lapha kanye lamatafula kukhanya kufile okutshengisela ukuthi kudala kusetshenziswa.

Kunzima ukuthi abafundi be university bafunde bevela emakhaya abo .Abanye bayabe befunda bevela kumakhaya akhatshana kakhulu . Ngakho zikhona izindlu lapho abayabe behlala khona.

Singabantu emhlabeni jikelele siyaludinga ulwazi oluthile ngakho emayunivesithi abafundi balazo izindlu zokubalela izindlu lezi ziyabe Zilezingwalo ezitshiyeneyo ezimayelana lezifundo zeyunivesithi

Ukuhlanzeka kuqakathekile kakhulu izakhiwo zeunivesithi zinhle njalo zihlanzekile kukanti njalo amaluba lezihlahla kulungisiwe kucecisiwe njalo kuyabukeka.

Abafundi bemakolitshini kumbe abeuniversithi bakhona abayenza izifundo ezitshiyeneyo kugoqela izifundo zokuhlabela kanye lokugida

Imisebenzi yezandla iqakatheke kakhulu. Kubalulekile ukuthi abantu abatsha bafundele imisebenzi yezandla lokhu kuzayenza babelamathuba omsebenzi ebhadala imali engcono elizweni njalo langaphandle kwelizwe.

Kuqakathekile ukuyakha izindlu eziqinileyo, ikakhulu endaweni okuna khona izulu elinengi. Lokhu kuvikela abantwana abangayenelisiyo ukuziphathisa kungavela umonakalo omkhulu kuleyo ndawo.

Imfundo iletha inthuthuko njalo lemphucuko kwelakithi. Kuqakathekile ukuba izigwalo zabafundi zanele ukuze benelise ukuphumelela ezimfundweni zabo.

Kubalulekile ukufundisa abantu ngemithi ehlukeneyo njalo lokuthi usebenza njani. Lokhu kuzehlisa inani labantu abafayo ngesizathu sokusebenzisa imithi ngendlela engayisiyo kumbe engaqondanga.

Amazwe amanengi aseAfrica asethuthukile ngoba aseyenelisa ukuhambisa ugetsi emakhaya. Lokhu sekusize ukwehlisa inani labantu elizaya emadolobheni okungenza ukuba imikhuhlane imemetheke lula

Imfundo yalezinsuku isiyehlukene lemfundo yakudala izikolo ezinengi sezisebenzisa imtshina yakulezinsuku ekufundiseni abantwana kuqakathekile ukuba uhulumende eyenze le imitshina itholakale ngzikhathi zonke ezikolweni ikakhulu izikolo zemakhaya

Ohulumende abanengi sebebone kuqakathekile ukwakha indawo zokuzilibazisa njalo ezokudlalela imidlalo etshiyeneyo. Lokhu sekuncedise ngokuthi inani labantu abenza izinto zokuganga lehle emakhaya ngitsho lasemadolobheni.

Kuqakathekile ezibhedlela zohlonzi lwaphezu lokhu kuzancedisa ekwehliseni inani labantu abagulayo ezweni njalo kwele africa yonke jikelele